Col mapol ma gia ki tekwaro acel me kaka gin guruko ruk marom rom dok bene gudeyo komgi ka mukene guruko kingut ingutgi ma kiyubo ki tiko mapol kun kama gucung i iye nipol tye kanen mabedo calo piny mito lope kotkot

Cuk ka cato wil ma tye iteng yo dok yo man tye yo malac ma mutoka mapol tye ka ngwec iye kun mutoka mo acel ocung idye yo ma cuk tye iyeni dok mutoka man me tingo te ma otingo lee ma gigwokogi gang gweni me acata mapol ma kiketogi i cengenge ma kiguro ka kipoko mapat pat.

Poto ma cam ma kipito iye cam man tye mucele, mucele man kono kingi tye macok dok ongok woko dok tye ka mito cako tegi kun mucele man tye ka dongo ki yot kom ma moc ngom tye ka romone matek dok pii tye ka romone matek.

Ot malac adada ot man kiketo iye jami me acata nyig kodi ma kicamo dok bene kipito ipoto i kin nyig kodi man tye iye muranga lapena ki nyig kodi madwong ata kun kitye ka catogi ma welgi kicoyo i karatac ka kiketo i komgi dok lacat obedo idyere ma odolo cinge woti kuro ki luwil ot man bene tye malac adada ma kikubo mac oromo mapol ma macce tye ka lyel ot tye ka nen matar.

Dano matimo tic me bodaboda ku nen otingo lawot i ter pipiki ne ka en ocung i dyer gudi dyer gudi man tye dyer gudi malac makiyubo maleng adada kigweng matino ki odog gudi me lam ki onyo i ye kun i teng gudi man tye war makijwayogi pud ajwaya dok war man kiketogi me acata kikema makiboyo i kom jami bene tye i teng yo man.

Dano mapol ma gia ki itekwaro acel manen ki irukgi ma gurku ruku ma rom aroma ki jami dyeyo me awaka me tekwarogi gin gumano kumgi amana ki ki koyo ka ingutgi guruku gi ngut mo malac adida maleng ma kiyubu ki tigo dok gucung i kabedo mo ma ngome otal ma ti kweyo keken labongo kit lum mo ka ingete tye cel ma kigoyo agoya ki yen ma otwo ma kikado kingi

I dyer boma madit makiyubo i kor godi kun dyer boma man tye odi madwong adada odi obedo pa dano makiyubogi maleng kun tye odi guropa dok dibunga motye iteng pi pi mo malac adada matye pi nam kun inge odi man tye odi ma ocudo acuda ki ma omane kabedo malac me ngom.

Gangi me bedo pa dano ma yo okato ki inyime igangi man tye odi ma kicweyogi odi bati dok iyo ma okatoni tye mutoka mo acel me tingo te ma tye ka ngwec iye ki dano ma tye ka wot iteng yo man tye wango otul mo ma jo aryo tye idye pii ma tye ka mol pii macol pii kalele ma bedo calo gin gitye ka yubo wang otul man wek pii omol.

Cuk kacato will kun i cuk man tye lucat mapol ma gitye i dog catgi kun gin gutero ambrela me gengo ceng dok konyogi i tipo lacat mo ocung acunga ma en cato pot dek kun lawil ocung i nyim catte ka en kwanyo pot dek mito ketone i kavere it lawil ma obino ka willi.

Dano ma omako koc ma cabun ma pige me lwoko cing tye iye kun en omako ka okwako cabun man kikiro akira ka neko kwidi ma bedo icing ka igudo kabedo ma tye ki two man onyo imoto cing ngat atye ki two dok icinge ma yung lacuc en oruko gi cing iye ma tye pa lunyomme.

Gang me bedo padano, kodi gang man dyankale tye malac adada mangom tye ma otal dok bene tye ot acel mo ot lum makiyubo wiye tye laping adada gang bene tye i cel ma cel man kiyubo ki lum makitado kun i teng cel tye yat ma odongo mabor lamal ma ojanyo dok pote tye madwong ki dyakal bene tye biye mo ma ocudo acuda magiketo yen motwo ingete.

Dano ma tye ka timo tic cing kun en tye ka tic ki nyonyo carani lakwo bongo carani man ki wero kumme makwar dok tye i wi meja kun dano man en umako bongo ka uketo i leb carani ma tye ka kwoyone dok bene tye lapim bongo ma oyaro atir me pimone ki dong bongi ma en oyubu mukene uketogi i wi meja

Atudi nam ma bedo i pii atudo man tye i wii pii dok pii man bedo calo pii ma petut ma piine tye dago dago atudo man camo jami ma bedo i pii calo rec kun en doge tye malac.

Winyo ma tuk atuka winyo man bedo idog piik kun en ocung idog pii ma pii man tye pii dago dago ma lum otwii iteng pii ka lum mukene odonyo wa idye pii winyo man doge tye madit dok en camo jami calo rec ki twol kun tye winyo lawote mo ma tye ka tuk lamal.

Lutino mapol adada ma gitye ka ngwec ki yomcwiny dok gin tye ka ngwec idye yo mo ma otal lutino man bongigi tye macol kun gin tye ka ngwec idye ceng ma ceng tye ka ryeny tipogi bene tye iteng yo ma gitye ka ngwec iyeni tye yadi mudongo ma ojanyo kun potgi tye malac dok potgi tye kala ma grin.

Lamak rec mo acel ma en tye ka yuto rec ayuta ki pi ki goli dok en ocung i yeya mo matidi kun yeya man tye i dyer pi, pii malac adada pii nam i pi man bene tye atudu i nam mo matye ka kwang.

Nyig kic ma gugure mapol nyig kic man gugure i kor yat i jang yat ma yatte olot maboco yat man jange tye matino tino ma olot ma potte owti iye weny dok potte tye madwong ma gengo ceng kun miyo tibu kama nyig kic man gugure iye me yabo kabedo

Dyangi mapol madongo ki ma tino dyangi man mukene tungi odongo mabor mabit ma ogule odok iye dyangi man gitye ka wot idye gudi mo ma otal kun ceng tye ka ryeny matek ma tipogi tye ka nen dok iteng yo ma gitye ka wot iyeni dye gudine tye ma ogule ogule ma bedo calo lalele mol ki iye ka kot ocwe kuniteng yo man tye bunga ma yadine odongo maboco ma ojanyo ma kine tye mading.